Geejjiba jechuun bakka tokkorraa gara bakka biraatti deemuu jechuudha. Turizimii jechuun immoo bakkeewwan daawwannaaf oolan jechuudha. Immiigireeshinii jechuun immoo biyya ofii dhiisanii gara biyya hambaatti deemuu jechuudha.

Meeshaalee Barreeffamaa jechuun meeshaalee barreessuu fi meeshaalee barreeffamaa qopheessuuf gargaarani dha. Isaan kunneen Manneen barnootaa fi waajjiraalee keessatti baay'ee barbaachisoo dha. Meeshaalee barreeffamaa keessaa isa kamtu siif barbaachisaa dha?

Meeshaalee manaa jechuun meeshaawwan dhalli namaa mana keessatti fayyadaman jechuudha. Isaanis siree, taa'umsaafi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Meeshaaleen manaa baayyee barbaachisoodha.

Rifeensi mataa namaarra gaafa taa'u sirna miidhaginaaf fayidaa guddaa qaba. Namoonnis rifeensa isaaniif bakka guddaa kennu. Dibata garaagaraa dibuun baay'ee kunuunfatu rifeensi kunuunfame baay'ee bareeda.

Alaabaa fi aasxaa: Alaabaa fi aasxaan waantota biyya tokko ibsuudhaaf fayyadamanidha. Isaanis haalluu fi kan mallattoo qabanidha. Garaa garummaan aasxaa fi alaabaa gidduu jiru maalidha?

Giddu gala bashannanaa jechuun namoonni boqonnaafi gammachuu bakka itti deemanii argatan jechuudha . Fakkeenyaaf paarkiiwwan garagaraa iddoowwan daawwannaaf oolan fi kanneen kana fakkaataniidha. Namoonni yeroo boqonnaa isaanii bakkeewwaan bashannanaa garagaraa deemuun badhannuu

Oduun odeeffannoo yeroo yeroo ammaa irratti hundaayedha. Oduun tamsaasa televezyiinii irraa , raadiyoo fi miidiyaa hawaasaa irraa ni argama. Oduun dhimma keessaa fi alaa siyaasa, daldalaa fi ispoortii ni dabalata.

Geejiba jechuun bakka tokkoo irraa gara bakka biraatti imaluu jechuudha. Konkolaataan immoo gosoota geejiba keessaa isa tokko yoo ta'u, kan boba'aan hojjetudha. Gosoota konkolaataawwan jiran keessaa namoota fe'uuf kan tajaajilu isa kamidha?

Hojii jechuun dalagaa dhalli namaa jireenya isaa jijjiiruuf akkasumas ammoo maatii isaa jiraachisuuf kan hojjetudha. Hojiiwwan baay'ee addunyaa kanarratti barbaachisoo ta'an kam faatidha?

Kuduraalee fi muduraaleen kan qophaa'u, qotee bulaadhaanidha. Qotee bulaanis kuduraalee fi muduraalee kana gabaatti dhiheessuun qarshii irraa argata. Qarshii irraa argateenis jireenya isaa fi kan maatii isaa fooyyessa.

Tajaajila bu'uuraa jechuun wantoota jireenya dhala namaatiif barbaachisan kanneen akka bishaan ,ibsaa, daandii, bilbilaa fi tajaajila fayyaadha. Tajaajilli bu'uuraa guddina biyya tokkoof baayyee murteessaadha. Akkasumas jireenya dhala namaa ni fooyyessa.

Oduu, oduun kan haasahamuu namoota tokkoof isaa ol gidduutti ta'uudhaan mata dureewwan garaa garaa irratti kan haasahamuu danda'amu garuu oduun madda odeeffannoo ta'uu ni danda'a jettanii yaadduu?

Asxaan mallattoo biyya tokkoo yookaan dhaabbata tokkoo kan agarsiisudha. Asxaan biyya tokkoof eenyummaa, aadaa isheef kan ibsudha. Fakkeenyaaf asxaan Itoophiyaa mallattoo fi aadaa saba Itoophiyaa ibsa.

Beeksisa jechuun odeeffannoo yookaan erga tokko uummata biraan gahuu jechuudha. Beeksisni meeshaalee akka televezyiinii, raadiyoo, intarneetii fi barruulee fayyadamuun raabsama. Ati beeksisa akkamii yeroo hedduu daawwachuu fi dhaggeeffachuu jaallatta?

Elektirooniksii jechuun meeshaalee humna elektiriikii fayyadamuun hojjetan jechuu dha. Fakkeenyaaf Bilbila, Televezyiinii, Raadiyoo, Kompiyuutera ni dabalata. Elektirooniksiin jireenya namaa baay'ee salphisiisa.

Ispoortiin kan qaama namaa fi dandeettii namootaa guddisuuf kan hojjetamudha. Ispoortiin walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu keessatti shoora olaanaa qaba. Taphni Ispoortii yeroo baay'ee taphatamu kanneen akka kubbaa miillaa, atileetiksii fi taphawwan biroo ni haammata. Taphoota ispoortii keessaatii kam irratti hirmaachuu jaallatta?

Faayi meeshaalee miidhaginaa yeroo ta'an isaanis immoo warqee, diyaamendii fi meetiirraa kan hojjetamanidha. Namoonni baay'een faaya kana kan isaan fayyadaman bareedinaa fi ofitti amanamummaa argachuufidha. Maaliif gatiin faayaa qaalii ta'e?

Faashinii jechuun haala uffannaa yeroo ammaa keessa namoonni itti fayyadaman jechuudha. Faashinii sirna aadaa fi yeroo waliin jijjiirama. Namoonni faashinii of ibsuu fi akkasumas immoo bareedina isaanii agarsiisuuf itti fayyadamu.

Odeeffannoon seenaa fi barnoota namaaf dabarsuudha. Matseetiin immoo barreeffamaalee suuraawwanii fi yeroo gaggabaabaa qabuu fi yeroo adda addaatti maxxanfamudha. Gaazexaawwan immoo odeeffannoo yeroo ammaa addunyaa irratti kan xiyyeeffatudha. Ati kitaaba, matseetii fi gaazexaa keessaa kam dubbifta?

Ispoortiin dhala namaaf gammachuu akkasumas ammoo fayyummaa isaa akka eeggatuuf baay'ee gargaara. Gosoonni ispoortii addunyaa kanarra jiran baay'ee dha. Isaanis, kubbaa harkaa, kubbaa miilaa fi kanneen kana fakkaatan ispoortii jalatti ramadamu.

Meeshaaleen miidhaginaa wantoota qaama namaa miidhagsuuf namoonni itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf faaya, dibata fuulaa, dibata gogaa fi foolii adda addaa fa'aati. Meeshaaleen kunniin akka namni bareedu ofitti amanuu fi gammachuu horatu gargaaru. Ati meeshaalee miidhaginaa keessaa yeroo baay'ee kam fayyadamta?

qonni hojii lafa qotuu biqiloota biqilchuu beeylada kunuunsuu kan of keessatti qabatudha. Qonni madda nyaataa fi madda galii ta'uun nama tokkoof baay'ee murteessaadha. Gosoota qonnaa keessaa kamtu barbaachisaadha jettee yaaddaa?

Dhugaatti fi mannen nyaataa. Mannen dhugaatti fi mannen nyaataa bakka tokkotti iddoowwan namni dhugaatti fi nyaataa itti argachuu danda'udha. Garagarummaan mannen dhugaatti fi mannen nyaataa gidduuu jiruu maalidha?

Tajaajila bu'uuraa jechuun waantota jireenya dhala namaatiif barbaachisan kanneen akka bishaan, ibsaa, daandii, bilbilaa fi tajaajila fayyaadha. Tajaajilli bu'uuraa guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha.

Dhugaatiiwwan garaagaraatu jiru. Isaanis dhugaatiiwwan nama macheessanii fi dhugaatiiwwan nama hin macheessinedha. Dhugaatiiwwan nama hin macheessine kanneen akka bishaanii, shaayii fa'aa jechuudha. Dhugaatiiwwan nama macheessan immoo dhugaatiiwwan alkoolii of keessaa qabanidha.

Hawaasni garee namoota walii galuun jiraatanidha. Hawaasni walii galuun nageenya, guddinaa fi walirraa barachuu ni danda'a. Maatiin immoo bu'uura hawaasaati. Iddoo namni jaalala, kunuunsaa fi gorsa itti argatudha. Ati maatii keessatti shoora akkamii taphatta?

Ji'oogiraafiin waa'ee dachee, qilleensaa fi uumama adunyaa irratti xiyyeeffata. Seenaanis waa'ee darbe gocha namootaa darban ibsa. Lamaan isaanii adunyaaf seenaa uumamaaf irratti nu gargaaru. Garaagarummaan ji'oogiraafii fi seenaa gidduu jiru maalidha?

Geejjiba jechuun nama meeshaalee iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti geessuudha. Turizimiin immoo daawwannaa iddoo jireenyaa alatti bashannanaaf barnootaaf adeemamudha. Immiigireeshiniin immoo gara biyya biraatti godaanuun adeemsa adeemamudha. Kanaafuu turizimiin biyya tokkorraa biyya tokkotti darbuun deemuun fayidaa maalii qaba?

Bu'uraalee misoomaa jechuun meeshaalee fi tajaajilawwan misooma biyyaa keessatti guddisuuf barbaachisani dha. Isaan keessaa Elektiriikii, Bishaanii fi tajaajilawwan fayyaa argamsiisani dha. Ati bu'uura misoomaa biyyaa keessatti akkamitti guddisuuf yaadda?

Siyaasni dandeettii guddaa gaafata. Siyaasni yeroo jennu siyaasa garaa garaatu jira. Siyaasa barnootaa, siyaasa biyya bulchuu siyaasa garaa garaatu jira jechuudha. Garuu namoonni maaliif siyaasa yeroo jedhamu kallattii biyya bulchuu qofaan yaadu?

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaalee mana keessatti fi waajjiraalee dhuunfaa yookiin waajjiraalee mootummaa keessatti fayyadamnu jechuudha. Kunis kanneen akka taa'umsaa fa'aa of keessatti qabata. Garaagarummaan meeshaalee manaa fi waajjiraalee gidduu jiru maalidhaa?

Geejjiba jechuun adeemsa namni tokko yookaan meeshaan tokko bakka tokko irraa gara bakka biraatti deemu dha. Turiizimiin ammoo bakka tokko daawwachuu dha. Immigireeshinii ammmoo biyya tokko gadhiisanii bahuu dha. Garaa garummaan Geejjiba, Turiizimii fi Imigireeshinii gidduu jiru maalidha?

Ogummaa jechuun beekumsa, muuxannoo fi dandeettii namni tokko hojii tokko irraa argatu dha. Aadaan immoo sirna, seenaa fi wantoota hawaasa tokko keessatti hundaa'uun kan hojjetamani dha. Lamaan isaanii jireenya hawaasaa keessatti bu'uura guddaa ni qabu. Ati ogummaa fi aadaa akkamiin guddisuu dandeenya?

Koheewwan miilla namaa irratti kan uffataman yoo ta'u, miilla namaa irraa balaawwan gara garaa ittisuuf fayyadu. Akkasumas kopheewwan miidhaginaaf kan keewwatamu yeroo ta'u, namoonni kopheewwaniif bakka guddaa kennu.

Kopheewwan Kan milla irratti uffataman yeroo tahu balaawwan garaagaraa nurraa ittisuuf akkasumas immoo bareedina nuuf kennuuf Kan uffatamanidha. Kopheewwan qarshii qaaliitiin bitaman ni jiruu?

Manneen dhugaatii bakka itti dhugaatiiwwan gosti garaagaraa itti gurguramanidha. Manneen nyaataa immoo bakka gosoonni nyaataa garaagaraa itti gurguramanidha. Garaagarummaan manneen nyaataa fi dhugaatii gidduu jiru maaldihaa?

Biqiltoonni guddachuudhaaf bishaanii fi aduu ni barbaadu. Kunis immoo yeroo guddatan faayidaawwan garaa garaa nuuf kennu; nyaata irraa ka'ee hamma gaaddisa ta'uuttidha. Biqiltoonni hundi garuu nyaata ta'uu ni danda'u?

Oomishaaleen suupparmaarkeetii keessa jiran baay'ee baay'ina qabaatanii fi fayidaawwan garaagaraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan nyaatamu yoo jenne, fuduraa, kuduraa fa'aa fi meeshaaleewwan mana keessatti fayyadamnu ta'uu danda'u. Geruu meeshaaleen suupparmaarkeetii keessa jiran baay'ee qaaliidha.

Qorichi Aadaa baraa inni itti kennamuu jalqabamee Kan hin beekamne yoo ta'u, garuu baraa duriitti kaasse namoonni dhukkubbii garagaraaf qoricha aadaa ni faayyadaamu. Garuu qorichi aadaa dhuguma dhibba dhibbatti nama fayyisuu ni danda'aa?

Hooggantoota beekamoo jechuun siyaasa biyyaa keessatti namoota shoora guddaa taphatan jechuudha. Isaanis seera tumuun akkasumas seera kabachiisuun gama siyaasaa keessatti bakka yookiin aangoon guddaan warra kennameef jechuudha

Beeksisa; dhaabbileewwan garaagaraa beeksisa faayyadaamuudhaan namoota baay'ee gara hojiitti fidu. Karaa kanan illee namoonni baay'een hojii ni argatu. garuu, beeksisni madda ooddeeffannoo sirriidhaa?

Faaya jechuun meeshaalee dhalli namaa bareedinaaf yeroo baay'ee uffatudha. Faayi kan irraa hojjetamu warqee, diyaamendii fi meetiifaa ta'uu ni danda'a. Gatiin faayaa maaliif qaalii sitti fakkaata?

Oomishaalee suuparmarkeetii jechuun meeshaalee garaagaraa kanneen akka nyaataa, dhugaatii, uffataa fi meeshaalee manaa suuparmarkeetii keessatti argamanidha. suuparmarkeetii tokko keessatti oomishaaleewwan hedduu bakka tokkotti gurguramu. Ati yeroo baay'ee suuparmarkeetii keessaa meeshaalee kam bituu jaallatta?

Hojii Hojii jechuun hojii dhuunfaa yookaan ammoo hojii garee dhaan kan hojjetamu dha. Hojiin jireenta namaa keessatti faayidaawwan gara garaa nii qaba. Kanaafuu honii gosooleewwan hojii keessaa kam namoonni baay'een hojjechuu jaallatu?

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun waantota garaa garaa bakka tokko keessatti gurguramanidha. Isaan keessaa nyaata, dhugaatii, mi'a magariisaa fi wantoota manaa argachuu dandeenyudha. Suuparmaarketiin yeroo fi humna keenya akka salphisnuuf nu gargaara. Suuparmaarketii keessatti dursitee maal bituuf yaadda?

Amantaa jechuun waa'ee waaqaa yookaan uumama ol-aanaa irratti amanuu fi ittiin jiraachuudha. Amantaan jireenya namootaa kessatti qajeelfama, nageenyaa fi abdii ni kenna. Amantaan garaagarummaa qabaatus hundumtuu Wal kabajuun barbaachisaadha. Amantaan jireenya nama tokko keessatti maal gumaacha?

Bineensota manaa jechuun nama faana madaqanii kanneen mana keessa jiraatanidha. Isaanis fakkeenyaaf adurree fi sareentokkodha. Bineensonni alaa immoo kanneen bosona keessa jiraatanidha. Garaagarummaan bineensota alaa fi manaa maalidha?

Ogummaa jechuun dandeettii fi beekumsa namni tokko jireenya keessatti qabaatu yoo ta'u, fakkeenyaaf ogummaa barsiisummaa , ijaarsaa fi kanneen kana fakkaatan aadaan immoo duudhaa, amantaa, uffannaa fi seenaa Saba tokkoo kan ibsudha. Ogummaa namni tokko barachuuf barbaachisu maalidhaa?

Giddu gala bashannanaa jechuun dhalli namaa yeroo boqonnaasaa deemee bakka itti bashannanau jechuudha. Giddu galli bashannanaa kanneen akka paarkii fa'aa ta'uu danda'u akkasumas immoo manneen nyaataa fi dhugaatii fa'aa ta'uu ni danda'u.

Tajaajila bu'uuraa jechuun waantota jireenya dhala namaaf barbaachisan kanneen akka bishaan, ibsaa, daandii, bilbilaa fi tajaajila fayyaadha. Tajaajilli bu'uuraa guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha.

Ogummaa jechuun dandeettii yookaan muuxannoo namni tokko hojii tokko yeroo baay'ee hojjechuun irraa argatu jechuudha. Aadaa jechuun immoo ibsituu saba tokkoo jechuudha. Aadaan duudhaa saba tokkoos ni ibsa.

Amantaan ilaalcha waaqaa fi waaqeffannaa irratti hundaa'uudhaan jireenya namaa qajeelchudha. Amantiin safuu, jaalala, wal kabajuu fi nageenya hawaasa tokkoo cimsuuf shoora guddaa qaba. Ati amantii keessatti maal sirriitti hubattee?

Barumsi beekumsa, dandeettii fi muuxannoo kan namaaf kennu yeroo ta'uu, Barnootas karaa mana barnootaa, Interneetii fi muuxannoo jireenya hawaasummaa tiin nam tokko argachuu danda'a. Namni barate ofii isaaf tahe hawaasaaf bu'a qabeessa ta'a.

Dhugaatiiwwan gosoota garaa garaatu jiru. Isaanis dhugaatiiwwan nama macheessanii fi dhugaatiiwwan nama hin macheessine jechuuun bakka lamatti qooduu ni dandeenya. Garaagarummaan dhugaatiiwwan nama macheessanii fi dhugaatiiwwan nama hin macheessinee maalidha?

Ispoortiin addunyaa kana irratti namootaan kan baay'ee jaallatamudha. Ispoortiin gosoota garaa garaatu jira. Isaanis: kubbaa miilaa, kubbaa harkaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Garaagarummaan gosoota ispoortii kana gidduu jiru maalidha?

Rifeensi wanta mataa irratti biqilu dha. Rifeensa sirreessuu fi kunuunsuun miidhagina dhala namaatiif baay'ee barbaachisaa dha. Namoonni rifeensa isaaniitiif bakka guddaa kennuu irraa kan ka'e, rifeensa isaanii kunuunsuuf dubata garaagaraa ni fayyadamu.

Geejjiba jechuun bakka tokko irraa gara bakka biraa tti imaluu jechuu dha. Turiizimiin ammoo warreen uumamaan jiran yookaan ammoo nam-tolchee daawwachuu jechuu dha. Immigireeshinii jechuun ammoo bakka tokko irraa gara bakka biraatti deemuu jechuu dha. Namni maaliif bakka tokko irraa gara bakka biraa tti deema?

Daldalli kan gaggeeffamu gabaa keessatti yeroo ta'u, gosoonni daldalaa baay'eetu jiru. Horii daldaluu akkasumas illee midhaan, kuduraa fi fuduraa daldaluudha. Garaagarummaan kuduraa fi fuduraa jidduu jiru maalidha?

Amantaa jechuun waayee waaqaa uumaa olaanaa irratti amanuufi ittiin jiraachuudha. Amantaan jireenya namootaa keessaatti qajeelfama, nageenyaafi abdii ni kenna amantaan garaagarummaa qabaatus amantaa hundumtuu wal kabaju barbaachisaadha. Amantaan jireenya nama tokkoo keessatti maal gumaacha?

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaaleewwan garaagaraa bakka garaagaraatti itti fayyadamnu jechuu dha. Kunis meeshaaleewwan qonna keessatti fayyadamnu akkasumas meeshaaleewwan waajjira garaagaraa keessatti fayyadamnuu fi meeshaaleewwan mana keessatti fayyadamnu jechuu dha. Meeshaaleewwan kun jireenya dhala namaatiif bu'aa guddaa qabu.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee hojii garaagaraaf itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaalee hospitaala keessatti fayyadamnu akkasumas immoo meeshaalee industirii garaagaraa keessatti fayyadamnu jechuudha. Garaagarummaan meeshaalee kan gidduu jiru maalidhaa?

Hawaasa jechuun namoota yookaan tuuta namootaa bakka tokko jiraatan jechuudha. Maatiin immoo abbaa , haadhaa fi ijoollee mana tokko keessa jiraatan jechuudha. Maatii fi hawaasa gidduu garaagarummaa maaliitu Jira?

Geejjiba jechuun bakka tokko irraa gara bakka biraatti imaluu jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo gosoota geejjibaa keessaa tokko yeroo ta'u yeroo baay'ee namoonni imaluudhaaf kan itti fayyadamanidha. yeroo jalqabaaf namichi konkolaataa hojjete eenyudha?

Tajaajila bu'uuraa jechuun waantota jireenya dhala namaatiif barbaachisan kanneen akka bishaan, ibsaa, daandii , bilbilaa fi tajaajila fayyaadha. Tajaajilli bu'uuraa guddina biyya tokkoof baayyee murteessaadha.

Amantaa jechuun waaqa tokkotti amanuu jechuudha. Amantaan addunyaa kanarra gosoota garaagaraatu jiru. Isaanis amantaa kiristaanaa, musliimaa fi amantaa duudhaa jennee qoqqooduu ni dandeenya. Garaagarummaan amantaalee kana gidduu jiru maalidha?

Hooggantoota beekamoo jechuun hooggantoota beekamtii fi kabaja guddaa qaban keessattuu karaa hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee keessatti shoora guddaa taphatanidha. Hooggantoota beekamoo kabajuun barbaachisaadha

Ispoortiin gammachuu akkasumas immoo fayyaa namaaf kenna. Adunyaa kana irratti gosoota ispoortii hedduutu jiru. Isaanis kubbaa miilaa, kubbaa harkaa, kubbaa saaphanaa jennee qoqqoodui dandeenya.

Meeshaalee manaa fi waajjiraa jechuun meeshaalee hojii guyyaa guyyaa keenya keessatti mana keessaa fi waajjiraa keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf teessoo.

Meeshaaleen miidhaginaa kan namoonni mana isaanii bareeffachuudhaaf itti fayyadamanidha. Meeshaaleen miidhaginaa ija namaa fulduraatti kan bareedanii fi kan nama hawwatanidha. Meeshaaleen miidhaginaa gatiin isaanii maaliif qaalii ta'e?

Asxaa jechuun mallattoo yookiin calaqqee biyya tokkoo dhaabbata yookiin garee tokko bakka bu'u jechuudha. Asxaa keessatti calaqqee fi aadaa, eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha.

Geejjiba jechuun meeshaa yookiin immoo adeemsa namni tokko gara magaalaa tokkorraa gara magaalaa biraatti godhuu yeroo ta'u, konkolaataan immoo gosa geejjibaa keessaa tokkodha. Gosoota geejjibaa kana keessaa namni yeroo baay'ee kam filata?

Ispoortiin jabina qaamaa fi fayyummaa dhala namaa tiif baay'ee murteessaa dha. Addunyaa kana irra gosoowwan Ispoortii hedduu tu jiru. Isaan keessaa Kubbaa Miillaa, Kubbaa Harkaa fi warreen kun warreen adda duree dha.

Elektirooniksiin meeshaalee humna elektirikii fayyadamuun hojjetan yeroo ta'an, jireenya namaa salphisuu keessatti gahee guddaa taphatu. Elektirooniksiin tekinoloojii haaraawwan qabatanii waan dhufaniif baay'ee barbaachisoo dha.

Faaya jechuun meeshaaleewwan bareedinaaf (miidhaginaaf) namoonni kan keewwatani dha. Keessumattuu faayoliin kun warqee, daayimandii fi meetii irraa kan tolfamani dha. Maaliif meeshaaleen faayaa qaalii ta'an?

Meeshaalee adda addaa Meeshaaleewwan adda addaa kan jedhaman, meeshaaleewwan gara garaa kanneen namni itti fayyadamu dha. Kanneenis qonna irratti namni meeshaaleewwan gara garaa fayyadamee qotuu ni danda'a.; akkasumas ammoo daldala irratti. Meeshaaleewwan kun aadaa fi ammayyaa ta'uu danda'u. Garaa garummaan isaanii maali dha?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun ijaarsaa fi tajaajilaawwan biyya tokkoo keessatti guddina dinaagdee hawaasaa saffisanidha. Isaan keessaa karaa daandii baaburaa, bishaanii fi eleektirikiin isaan tokkodha. Ati isaan kana keessaa kamtu caalaatti biyya keenyaaf barbaachisaadha jettee yaadda?

Meeshaaleen manaa hojii guyyaa guyyaa mana keessatti hojjataman hojjachuuf kan oolanidha. Meeshaaleen waajjiraalee immoo meeshaalee mana hojii mootummaa yookiin dhuunfaa keessatti hojjatamaniif kan ooludha. Meeshaalee manaa fi waajjiraalee keessaa kamtu caalaa fayyada?

Kitaabota jechuun madda beekumsaa jechuudha. Barreemaawwan seenaa akkasumas immoo beekumsa garaagaraa kan of keessaa qaban jechuudha. Matseetii jechuun immoo barreeffama akkasumas immoo fakkiiwwan garaagaraa kan of keessaa qabu jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo odeeffannoo wayitawaa addunyaa fi biyyoolesaa kan of keessatti qabatu jechuudha

Ji'ograafiin lafa, qilleensaa fi bishaan uumama lafa irra jiran irratti xiyyeeffata. Seenaan immoo dhimmoota darban jireenya namaa fi hojiiwwan gurguddoo yeroo darbe hojjetaman irratti xiyyeeffata. Lamaan isaanii waa'ee Addunyaa fi Hawaasa keenyaa hubachuuf nu gargaaru. Ati waa'ee Ji'ograafii fi Seenaa biyyoota addaa addaa baruu nii jaallattaa?

Geejjiba jechuun nama, beelladaa fi meeshaalee iddoo tokko irraa gara biraa tti geessuu jechuu dha. Turiizimiin immoo daawwannaa iddoo jireenya keenyaa alatti bashannanaaf deemuu dha. Immigireeshiniin ammoo gara biyya biraatti godaanuun kan deemamu dha. Ati yeroo baay'ee geejjiba kam fayadamta?

Amantaa jechuun waaqatti amanuu jechuudha. Amantaan addunyaa kanarra gosoota garaagaraatu jira. Amantii kiristaanaa, islaamaa , amantaa duudhaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Garaagarummaan gosoota amantaaleen kana gidduu jiru maalidhaa?

Oduun haala wayitaawaa irratti hundaa'uudhaan wantoota haaraa qabatee kan dhiyaatu yoo ta'u, kunis ammoo karaalee miidiyaa hawaasaa garaagaraa kan darbu dha. Oduun garuu madda odeeffannoo sirriiti jennee yaaduu ni dandeenyaa?

Tajaajila bu'uuraa jechuun wantoota jireenya dhala namaatiif barbaachisan kanneen akka bishaan, ibsaa, daandii, bilbilaa fi tajaajila fayyaadha. Tajaajilli bu'uuraa guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha .

Maashinoota jechuun meeshaaleewwan dalagaa keenya nuuf salphisuuf kan itti fayyadamnu dha. Maashinoota qonna hojiiwwan garaa garaa keessatti yeroo dalagaa keenya yeroo salphaa keessatti fixuu dhaaf kan nu fayyadani dha.

Seera kabachiisaa jechuun seera biyya tokkoo kan kabachiisu jechuudha. Seera kabachiisaan namoonni yoo seera cabsan kan seera fuulduratti dhiyeessu jechuudha. Isaanis poolisii fi warreen poolisii fakkaatan kana jalatti ramadamu.

Kuduraalee fi muduraaleen dhala namaaf humna akkasumas immoo madda nyaataa ta'uun ni fayyadu. Akkasumas, qotee bultoonni kuduraalee fi muduraalee kana gurguruun madda galii ittiin argatu. Garaa garummaan kuduraalee fi muduraalee jidduu jiru maalidha?

Barumsa jechuun beekumsa dandeettii muuxannoo nama tokkoo guddisuuf kan oolu jechuudha. Barumsi manneen barnootaa interneetii fi hawaasa keessatti barachuun ni danda'ama. Namni barate ofii isaaf ta'ee hawaasa isaaf bu'a qabeessa ta'a.

Kitaabota jechuun beekumsa garaagaraa kan of keessaa qabu karaa toora barreeffamaatiin kan ibsan jechuudha. Matseetii jechuun immoo fakkiiwwan akkasumas barreeffama garaagaraa fayyadamuun kan waan tokko ibsu jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo bifa barreeffamaatiin odeeffannoo garaagaraa kan dabarsu jechuudha

Arkiteekchariin qorannoowwan manaa bara durattii tii kaasanii hamma ammaatti jiranii fi warreen fuuldura tti ta'aa jiran yeroo ta'u; Ijaarsi ammoo ijaarsa manneen Arkiteekcharaa tiin karoorfamanii jechuu dha. Garaa garummaan Arkiteekcharii fi Ijaarsa gidduu jiru maali?

Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee fi tajaajilaawwan eleektirooniksii irratti hundaa'uun kanneen akka bilbilaa, televizyiinaa fi kompiitara Meeshaalee eleektirooniksii biroo keessatti hojii irra oolanidha. Eleektirooniksiin tekinooloojii ammayyaa bu'uura guddaa qaba. Jireenya keenya keessatti illee fayidaa guddaa qaba. Meeshaa eleektirooniksii kam yeroo baayyee fayyadamta?

Seera kabachiisaan biyya tokko keessatti baay'ee barbaachisaadha. Seera kan kabachiisan kanneen akka poolisii nageenya biyya tokkoo baay'ee murteessoo seera kabachiisuun dimokiraasiidhaaf bu'uura jettee ni yaaddaa?

Uumamaa fi Naannoo jechuun wanta Rabbi uumee fi naannoo keenya marsee jiru jechuu dha. Fakkeenyaaf Bineensota, Biqiltoota, Laga, Gaara, Qilleensaa fi warreen kana fakkaatan jechuu dha. Naannoo kee keessa tti wantoota jiran keessaa kam dinqisiifatta?

Faaya Faayi namoonni bareedinaaf akkasumas ammoo ifitti amanamummaa argachuu dhaaf kan uffatani dha. Faayi gosoota garaa garaa tu jira. Morma irratti kan uffatamu, Harka irratti kan keewwatamuu fi kanneen kana fakkaatani dha. Faayi nama tokkoof qaroomina jennee ibsuu nii dandeenyaa?